Osikopa yo kekuma oyasimana unene momagumbo nenge moombelewa . Ohayi longithwa okutula iinima yoku opaleka pomahala nenge oku ga mo nikimitha nawa. mono mwa kwatelwa oku tentekwa uumeno mbwiya ha wu monikitha nawa moondunda, oshowo wo ku nana omeho gaatali. Ohaku vulu woo oku tentekwa uuhalasa nenge uuyaha nenge tuu ke he shono hashi vulu okumonikitha nawa ehala.

Oshipundi nenge iipundi oyili ya simana oshoka oko haku kuutumba aantu, aantu ohaya vulu oku kuutumbako taya ningi iigongi nenge pamwe ya tala okino nenge taya vululukwa owala. Omuntu oha kuutumba ko uuvite uugumbo nuunambano.

Oshimaliwa oshili oshinima sha simana unene, meliko lyoshilongo kehe. Oshoka ohashi longithwa moompumbwe dha kehe esiku. Mono omuntu hoshilongitha okulanda iikulya, okulanda iipumbiwa yomegumbo kehe, okufuta oosikola, nenge pamwe okutunga etungo lyoye wahala okulilonga, owuna okukala walongitha oshimaliwa. Oshimaliwa natango ohashi longithwa wo okupungulwa koompungulilo dha yooloka moshilongo.

Uumeno woku monikitha nawa omahala owuli wa simana unene, oshoka ohawu monikitha nawa omahala, hawu shambudha wo natango ohawu nana omeho gaa tali shaa wa dhenge ko eho ngeyi oko ashike wa hala wa tala. Ohawu adhika ne mo mohala ngaashi omohotela shi ngaa tweende mooha ngeyi owa kundukidhwa kuumeno, wo oto vulu ku ka tula nande omo ndunda yoye, ohawu tulwa wo moseti.

Okaboba oko okakalata kombaanga hono haka longithwa kaantu oyendji muuyuni mono mwa kwatelwa wo naaNamibia. Ohaka longithwa ngele omuntu taka nana nenge ta ka pungula oshimaliwa she. Ota vulu wo oku enda nako ngele ta tyi koositola ngele pamwe ota vulu okuhumbata oshimaliwa. Ohaka longithwa pamukalo ngono ngono gokufuta to longitha okakalata itoo longitha oshimaliwa koomuma.

Omatyofa ogo iipundi mbyono yalongwa momafulafula niipilangi, ohayi zalekwa nawa omalapi tayikala yoopala nawa. Ohayi longithwa ne kaantu okukuutumba ngele taya vululukwa. Ohayi adhika mooseti nenge tuu pondje omuntu ngele ahala okuuva po okambepo.